Puragi yeraundi yemagetsi ineruvara rweyero nemakwapa matema, ine maburi akawanda ekubayira. Pane tambo yakabayirirwa uye pane bhatani rine ruvara rwebhuruu.

Motikari yekombi ineruvara rweyero nemafafitera akasvibira. Yakadhirowewa zvidhori zvichena padumbu . Nechekumberi kwayo kune chikwangwane chinemufanidzo wemunhu chakanyorwa namavara matsvuku.

Miti miviri ine hunde dzakakora. Ine mapazi akarembera asina kana shizha. Miti iyi yakamera panzvimbo ine ruware. Nechekumberi kune sora rakasvibira . Uye kune fenzi yakakomba midhurii yechikoro.

Nzvimbo yekutengesera yakakomberedzwa nemudhuri wakavakwa nezvidhina zvisina kupurasitiwa. Mudhuri une masimbi ebhuruu. Pagedhi pane munhu arikufamba uye pamberi pegedhi pane bhinhi rakazara marara.

Murume akapfeka ngowani tema. Ane shati yebhuruu arikufamba. Akafuratira motokari dzakamira parutivi pemugwagwa wetara. Kumashure kune mudhuri wakavakwa zvakadurikidzaniswa une zvidhinha zvitsvuku.

Mugwagwa wetara unopfuura nepamunda unemashanga achibage akaoma. Parutivi pane zimuti zihombe rinemapazi mamwe asina mashizha uye mashizha akasvibira. Pasi pezimuti pane mwana akagara.

Makatapira ane ruvara rweyero ane mavhiri mazihombe ari parutivi pemugwagwa anoratidza kuti agarisa pane sora akasvibira. Kumashure kune muti muhombe une mapazi akawanda nemashizha egirinhi.

Mombe dziri kufura sora regirini. Dzimwe itsvuku dzimwe itema. Uye kune gomo nechekumashure.

Tanga remvura dema riri pamusoro pamasimbi uye parutivi pane mudhuri wakavakwa wakakombredza imba ine denga dzvuku. Uye pane rumwe rutivi pane muti une mashizha akasvibira.

Danda reyero rerobhoti, riri parutivi pemugwagwa. Parutivi pemugwagwa pane munhu akapfeka hovhorosi yebhuruu ine mutaro pamaoko nepamakumbo. Mumusoro akapfeka nguwani chena.

Panzvimbo yekutengesera pane vanhu vakawanda. Pakaiswa mabhaa esipo. Pakaiswa munyu uri kutengeswa .Pane murume akapfeka masiki yebhuruu pamuromo ane tarauzi rebhuruu. Pane murume akabata pepa rebhureki akaisa masiki yebhuruu pamuromo uye akapfeka jaketi rwebhureki.

Vanhu varikufamba nemumugwagwa wetara. Vachipfuura nepasi pebhiriji remasimbi rokufamba nevanhu vetsoka. Parutivi pane masimbi akaisiwa ketani aneyero nebhureki. Uye motokari dzirikufamba pamberi pavanhu.

Zvigaba zvawanda wanda zviripakabhadhi yepuranga ineruvara rwakasvibira yakazembera pamadziro machena iri muimba ineruriri rwemataira.

Sango hombe rine zvikwenzi zvakawanda zvidiki zvine mashizha egirini akasvibira uye sora hombe rakaoma uye zvitsinzinzi zvebundo zvegirini.

Panzvimbo ino yevedza. Inemvura irikubuda pamusoro pamatombo. Pamberi payo pane sora rakachekererwa zvakanaka . Uye rakasvibira. Uye kumashure kune miti yakasvibira .

Imba yakavakwa nezvidhinha zvitsvuku ikapfurirwa nemarata. Parutivi pane munhu ane shati chena ari kufamba. Parutivi pakamira motokari chena ine mafafitera matema uye pane zimuti zihombe rine mashizha akasvibira.

Motokari yesirivha ine mavhiri matema irikufamba mumugwagwa wetara. Parutivi pane motokari yerori yakatakura imwe motokari ine ruvara rweyero nemavhiri matema.

Mumugwagwa wetara mune vakadzi vakamira vakaita dendenedzwa risina kuzara. Vakasunga madhugu mumusoro. Vane shangu chena. Vamwe vakasumudza mawoko. Vamwe vakabata maserufoni mumawoko.

Motikari yakamira parutivi rwomugwagwa yakafuratira dhorobha rine midhuri yakavakwa zvemunhurikidzwa uye imwe imba ine denga rine ruvara rwegirini.

Maruva egirini nemasora egirini zvakamera zvakatevedza waya yakakomba musha. Panezvidhinha nematombo zvakadambuka-dambuka.

Mukati me imba yekubikira munemadziro machena, uye sirinki ineruvara ruchena newuriri wema taira machena. Panemucheka wakavara fafitera une kutema kumusoro uye pachena pakati nekuzasi kutema.

Kamuri reimba yokubikira rine sirini chena. Munechitofu chitema chine mapoto pamusoro uye pasi pacho pane mataira machena, uye firiji ineruvara rwegireyi.

Munhandaere yekutambira bhora mune huswa hwakasvibira uye hwakachekererwa zvakaenzana. Mune vanhu vatatu vakapfeka nhumbi dzekutambisa mbora. Mumwe akapfeka zveyero ane nguwani yeyero uye shangu dzegirinhi.

Panzvimbo yokumirira mabhazi. Pane mabhazi akawanda. Parutivi pane mabhanana, ma epuru, maorenji zvakarongwa. Pane vanhu varikufamba. Mukadzi nemurume vari kuteerana.

Miguri yechibage chakoma yakaiswa muromo kudivi rumwe chete chine ruvara rwepepuru, rwumwe ruchena, rwumwe yero yakasunganidzwa mashanga ayo ari kumashure.

Muti muhombe une mhanda pahunde. Une bazi rimwe ririkunzvenzvera pasi rine mashizha akasvibira. Uye pasi pemuti pane mashizha akaoma . Necheparutivi pane mudhuri uneruvara gwe kirimu wakapfirirwa nemarata uye une mupendero wakatsvuka nechemuzasi.

Nzvimbo iripakati pedhorobha. Pane imba yakavakwa zvemunhurikidzwa. Ine ruvara rwekirimu. Muzasi mune motokari dzakawanda dzirikufamba mumugwagwa. Pane mudzimai akabata musamburena ane dhugu reyero, uye akaisa bheke pabendekete.

Nzira yakagadzirwa yakaiswa matombo inopfuura nepakati pesora rakasvibira uye ichienda kune motokari chena ine mavhiri matema yakafukidzwa netendi kumashure kwayo.

Marara ezvigubhu zvisina chinhu. Makadhibhokisi uye zvivharo zvezvigubhu zvakarashana rashana paivhu rakachenuruka uye pane vanhu varikufamba vachipesana.

Mupurisa akapfeka hunifomu ari parutivi gwerobhoti rine danda rine ruvara gweyero. Pamberi pane mugwagwa wetara une motikari dziri kufamba.

Pamberi pechitoro pane vanhu vari kutengesa. Pane mudzimai akasenga dhishi rebhuruu rine mabhanana uye pane munhu akasenga chokutengesera chine ma dhiriki. Parutivi pane bhini regirinhi rine bepa dema ririkubudikira.

Mudzimai akabereka mwana nembereko ine mutaro muchena nemutsvuku. Iye akapfeka bhachi dema nekepusi ine pamberi pachena, akabata purasitiki mumaoko ari parutivi rwemugwagwa.

Mugwagwa wetara wakapamhamha zvikuru. Mune motokari ine ruvara rwakasvibira irikufamba ichipesana nemunhu, uye parutivi pane dzimwe motokari dzakamira, uye pane mudhuri wakavakwa zvemunhurikidzwa wakareba kuenda mudenga. Une mafafitera akawanda.

Sechuru tema yakagara patafura. Parutivi pane sherefu ine mafayira akawanda uye mudhuri uneruvara gwekirimu. Parutivi pesechuru pane mapapepa machena akagara pane imwe tafura.

Pachivanze peimba inonamatira maMoslem, pakaisiwa mataira ane maruva maruva, mamwe maruva egirini mamwe ebhurauni uye imba yacho yakaisiwawo mataira mudhuri wese

Gondekonde riri pakati pasango rine sora rakaoma uye zvikwenzi. Zvimwe zvikwenzi hazvina mashizha. Zvimwe zvikwenzi zvine mashizha akasvibira uye miti mihombe ine mashizha akasvibira.

Mota dziri kufamba mumugwagwa wetara. Dzimwe mbiri dziri kupesana. Imwe ndeye bhuru ine denga jena. Imwe ikombi yekutakura vanhu. Parutivi pemugwagwa pane mudhuri wakavakwa zvakasimba.

Muti une mhanda pahunde wakamera pakati pematombo. Une mapazi akarembera mahombe ane mashizha mashomane uye mamwe asina shizha zvachose. Pamberi pane sora rakasvibira nezvimwe zvikwenzi zvakaungana.

Motokari ine ruvara rwebhuruu nemavhiri matema nechikwangwani cheyero kumberi irikufamba mumugwagwa wetara kumashure kune dzimwe motokari dziri kutevera uye parutivi pemugwagwa pane miti yakawanda nesora rakaoma.

Dhamhu rine mvura shoma yakachena rine mudhuri wakavakwa nesemende. Pane bazi remuti risina kana mashizha uye nechekumberi kuri kuoneka miti yakasvibira.

Panzvimbo inezvitoro zvakawanda. Pamberi pacho panechikwangwani chokushambadza, pasi pechikwangwani panechingoro chinemavhiri matema. Parutivi panevanhu vakamira pamukova wechitoro chinemukova wakashama uye uri mutsvuku.

Mugwagwa uneivhu jena rakasangana nematombo, parutivi pane chimunda chinemashanga uye nechekumberi kurikuonekwa dzimba mbiri dzakapfurirwa namarata imwe haina kupurasitiwa imwe yakapurasitiwa.

Mudhorobha mune midhuri yakawakwa zvemunhurikidzwa. Parutivi pane motokari iri kufamba mumugwagwa vetara. Pane vanhu varikufamba vachiyambuka mugwagwa vetara.

Tsanga dzakareba nemashizha mamwe akauma mamwe akasvibira dziriparutivi perukova nechekumberi kurikuonekwa imba yakapfirirwa memarata uye sora rakasvibira.

Bhegi regirini rine makwapa makwapa, rine zipi chena yakavhurika, mukati mune mari dzakasiyana siyana, uye parutivi pane bhodhoro regirini.

Panzvimbo inoratidza kuti yakambotsva pane zvitsinzinzi zvesora zvakasvibira kuratidza kuti rave kubuka uye pane ivhu jena. Nechepamberi pane matombo matombo uye miti yakawanda imwe isina mashizha.

Motokari yerori ine musoro muchena nemavhiri matema, muviri wayo une ruvara rwegireyi, iri panzvimbo yakachena isina kana sora, kuma shure kune danda remagetsi rine tambo.

Chidhori chemunhu wechikadzi chakaisiwa madhikauzi. Chakapfeka rokwe rinemakwapa matsvuku chaisa bheke pabendekete. Parutivi pane tafura rakawaridzwa mucheka muchena uye madhikauzi ari pamusoro petafura.

Muti wemubhanana unemashizha akarembera. Uripakati penhokwe dzasvibira. Dzirimurukova rwuri pakati pesango rine sora rakaoma nemiti yakasvibira. Uye nechekumberi kune dzimba dzirikuoneka.

Motokari yerudzi rwerori ine musoro muchena uye ine mavhiri matema irikufamba mumugwagwa wetara kumashure kwayo kune miti yakasvibira ine mashizha egirini.

Mukomana ari munhandare yekutambira bhora ine sora rakasvibira. Akabata shati yebhora ine ruvara rweyero ,iye akapfeka zvitema uyewo musoro wake wakarukwa zvakarembera.

Murume nemukadzi vari kufamba vakatevedzana mukadzi akabata pepa bhegi uye serufoni muruoko murume akabata serufoni muruoko akapfeka kepusi tema akaisa masiki muhuro parutivi pane mugwagwa wetara une motikari dziri kufamba.

Motikari ine ruvara gwakasvibira nemafafafiteri akasvibira ine chikwangwani cheyero pamberi, iri kufamba mumugwagwa wetara. Parutivi pane chingoro chine ruvara gwebhuruu chine mavhiri matema, uye munhu ari kufamba pamberi pemotikari.

Mugwagwa wetara. Parutivi pane muti murefu umwe une maruva matsvuku. Pasi pawo pane motikari chena uye pasi pane mapundo akaoma.

Varume vaviri vari kufamba mumugwagwa. Mumwe akasimudza maoko ari kutaura akapfeka kepesi. Kumashure kwavo kune imba yakavakwa isina kupurasitiwa yakapfurirwa nemarata.

Vana varipanzvimbo inorasirwa marara . Ine marara akawanda, pane mazi tombo mahombe uye sora rakaoma. Nechekumberi kune mudhuri wakapfirirwa nemarata une ruvara rwe girinhi.

Panzvimbo iri pakati pedhorobha pane motikari dzakamira dzakatarisana nemaruva akachekererwa zvakanaka uye pane midhuri mirefu yakavakwa zvemunhurukidzwa pane chikwangwani chine ruvara rweyero.

Vakadzi vaviri vari kupesana pamberi pechitoro chine mukowa wakashama. Mumwe akapfeka shati yeyero netirauzi dema. Mumwe ane kabheke muhuro. Vese vakarukwa misoro.

Rori hombe rine mavhiri anosvika matanhatu rine rudzi rweyero rine zvikwapa zvikwapa zvitsvuku riri mumugwagwa wetara

Mukati meimba mune vanhu vakawanda. Mune uriri hwakasvibira. Pane tafura yakawaridzwa mucheka une maruva uye cheya ine ruvara rwebhurawuni. Pane musikana akapfeka tirauzi rejini ne shati yakaita yero.

Imba ine ruvara rwakasvibira yakapfurirwa nemarata. Ine gurobhu rakapfuta parutivi. Pamberi pane mapazi emuti akaremberera pamusoro pemarata anoratidza kuti ndeekaimba kanogara motikari.

Murume akapfeka mbikiza , nengowani tsvuku inemavara machena akapfeka chuma muhuro arikuramba uye arikusekerera.

Mugwagwa wetara. Parutivi pane dzimba dzakawanda dzakavakwa dzakakomberedzewa nemidhuri yezvidhinha uye dzine magedhi esimbi. Pane rimwe gedhi resimbi rakavhurikira mukati poita rimwe gedhi dzvuku rakavharika

Panzvimbo yokutengesera, pane mbatatisi, panemugomo wakazara mbatatisi. Panamai vakapfeka siketi tsvuku nejaketi dzvuku vakarukwa. Panemurume akaisa masiki muhuro, anejazi rebhuruu.

Ruva riri mumuhomba wakavakirwa nezvidhinha rine mashizha akasvibira. Mukati maro mune sora rakaoma parutivi pane ivhu uye sora rakasvava, ivhu racho rakasvibira.

Nzira inofamba nevanhu netsoka iri parutivi rwomudhuri wakavakwa nezvidhina zvitsvuku uye une waya pamusoro pawo, kune rumwe rutivi kune sora rakaoma

Imba yakavakwa zvemunhurikidzwa. Yakapendiwa neruvara rwe kirimu, muzasi mune mupendero mutsvuku. Uye ine muti wemashizha akasvibira parutivi. Yakapfirirwa nemarata matsvuku. Pamberi pane bhasikoro rakavata musora rakaoma.

Imba hombe yakapurasitiwa ine mafitera maviri. Rimwe fafitera rakavhurika uye ine pombi yemvura nerimwe paipi jena rinobuditsa mvura mumba yakasviba.

Mudhuri mutsvuku wakavakwa zvemunhurikidzwa wakareba kuenda mudenga une mafafitera mahombe parutivi pane motikari dziri kufamba uye kumashure kwe motikari kune mudhudhudhu.

Mbudzi mbiri dzakavata pasi pane ivhu jenya pasina kana sora dzina matumbu machena nemuhuro mutsvuku uye mazinyanga mahombe . Uye dzine ndebvu uye imwe tema yakamira.

Vanhu vari kufamba pachivanze chechikoro chine bhuroku rine ruvara rwekirimu, chine mukova wakavhurikira kunze. Pachivanze pane miti murefu ine mashizha egirini.

Ndiro chena yebhonzo yakadzika, inenyama yemombe yakabikwa zvakanaka nemuto wakatsvuka uye matamatisi matsvuku nehanyanisi dzineruvara rwegirini yakagara pauriri hwakasvibira.

Vanhu vaviri varikufamba parutivi rwemugwagwa we tara, mumwe akaisa juzi pamafudzi akapfeka kepisi chena. Mumugwagwa mune motikari. Pane munhu arikumhanya achidimburira mugwagwa.

Nzvimbo yokutengesera iri parutivi rwomugwagwa ine mashedhi akapfurirwa nemapurasitiki. Pane vanhu vakawanda. Pane mukomana akabata muchiuno akapfeka shoti dema ane nguwani tema.

Vanhu vaviri vari parutivi peimba ine zvidhinha zvitsvuku zvisina kupurasitiwa ine mukova une masimbi masimbi. Mumwe ane tirauzi jena. Mumwe anehembe ine ruvara rwegirinhi. Mumwe ane shangu mumwe haana.

Mugwagwa une ivhu dzvuku rakasangana namatombo. Parutivi pane mumvuri womudhuri wakavakwa wakakomberedza imba ine ruvara gwegireyi ine marata matsvuku uye parutivi pane muti murefu une mashizha akasvibira.

Mugwagwa une ivhu dzvuku unopfuura nepamberi pegedhi dzvuku remasimbi riri pamudhuri wakavakwa uye pane sora regirinhi.

Vanhu vaviri vari kufamba vachipesana panzvimbo ine uriri hwemataira machena nemamwe akasvibira. Parutivi pane zviimba zvekutengesera. Zvimwe zvine ruvara rutsvuku zvimwe zvine ruvara rwebhuruu.

Muti muhombe une zihunde rakakora. Parutivi pane mugwagwa wetara uye motokari irikufamba. Pasi pemuti pane sora rakaoma uye zvitanda zvakaoma.

Panzvimbo inogadzirwa masimbi. Pane masimbi akaunganidzwa akazembera mudhuri. Pane munhu ari pamukova wemudhuri akapfeka hovhorosi tema ine mutaro muchena. Pamberi pake pane mushina wekupeisisa une ruvara gweyero.

Parutivi pemugwagwa wetara pane imbwa yakarara ine ruvara gwebhurauni nemuromo mutema, parutivi payo pane chituro chemapuranga, uye pane makumbo echeya machena, nemarara akawanda.

Tafura ine pamusoro pakaita bhurauni inoratidza kuva iri muhofisi mune madziro ane ruvara gwekirimu uye ine cheya dzine mutsago mutema nepekugara patema.

Murwi wechirume akamira akatsika dombo riri pamasora akaoma. Akabata bvumo kuruoko rwerudyi. Akapfeka ngundu mumusoro ine munhenga wakareba kuenda mudenga.

Muti wakaoma une bazi rakarembera usina kana zhizha. Pasi pawo pane mapundo akaoma nechekumberi kune muti une maruva epepuru parutivi pane muti muhombe wakasvibira pasi pawo pane motikari. Nechekumberi kune masimbi ebhusita.

Makwayi akawanda machena nematema. Akaungana panzvimbo imwe. Ari kufura panzvimbo ine sora rakaoma uye zvikwenzi zvine mashizha akasvibira. Uye panzvimbo iyi pane ivhu dzvuku.

Maruva ari murokari akasiyana rimwe rine girini yakachenuruka rimwe rine girini yakasvibira asi yakaita yero parutivi pane mudhuri wakavakwa wakaita kupendewa nezvitsvuku.

Motikari dziri kufamba mumugwagwa wetara pane bhazi rakamira parutivi rwemugwagwa, pane miti iri kurutivi rwemugwagwa imwe ine maruva epepuru.

Ndiri inoratidza kuti ndeyedanda. lne ruvara rwebhurawuni mukati. lne mupendero mutema. lne madora akabikwa zvakanaka nehanyanisi dzakachekererwa, uye madomasi matsvuku.

Tsanga refu dzakasvibira dzinamashizha mahombe dzirimusango rinehuswa hwakaoma uye matombo nemiti, mudenga muneshiri mbiri dzirikubhururuka.

Panzvimbo yakachena isina kana sora pane mudhuri wefurati wakapendewa nepingi pamberi pacho pane mavhiri akadurikidzaniswa pane muchina wekupombera mavhiri uye vanhu vaviri vakamira vakatarisa mavhiri akadurikidzaniswa.

Mugwagwa wetara unofamba uchienda pamidhuri. Parutivi pane maruva akachekererwa zvakanaka. Pane munhu ari kufamba achitevedza mugwagwa wetara. Parutivi pane masimbi akapendewa neruvara ruchena uye rwebhuruu.

Ingwe iri mukati memahuswa akareba akasvibira egirinhi. Ine makwapa machena nematema nezvinzeve zvidiki uye muromo mutema. Yakashama muromo.

Pachitoro chekutengesera hembe panezvidhori zvitatu zvakapfekedziwa hembe dzevanhu. Panechimwe chakapfeka shoti ineruvara rwakasvibira. Chimwe chakapfeka dhiresi pfupi riri pamusoro pemabvi riri jena. Chimwe chakapfekedziwa zvitsvuku.

Chigubhu chichena chemahewu chakagara pauriri huchena hune makwapa, chine muvharo webhurauni uye mudumbu macho munebepa rakanyorwa zviri mukati rakadhirowewa kapfuko.

Imba ine ruvara rwekirimu yakapfurirwa nemataira ine mapira akavakwa nezvidhinha asina kupurasitiwa. Pamberi payo pane uswa hwakachekererwa zvakanaka uye chimuti chine mashizha anotangira muzasi uye ari egirini.

Panzvimbo yekurasira marara pane marara akawanda nemapurasitiki. Pane shiri yakamhara yenjiva ine mapapiro ane mabhara mabhara uye pane matombo neivhu rasvibira.

Zvuma nemabhanguru zvakaisiwa pamucheka webhuruu zvimwe zviri pamucheka wekirimu. Mabhanguru machena, zvuma zvimwe ndezvebhuruu zvimwe zvinemakwapa-makwapa uye chimwe chuma chakaputirwa nerupepa chinemakwapa matsvuku namachena.

Nzira inejecha rakawanda, inopfura nepamudhuru wakavakwa nezvidhina wakakomberedza imba inedenga svuku. Parutivi pemudhuri panemuti unemashizha akacheneruka uye muriwo unemashizha egirini.

Vanhu vaka wanda- wanda vari parutivi rwemugwagwa we tara. Uye pane zvingoro zvamasimbi zvine mavhiri. Pane murume akapfeka hovhorosi ine ruvara gwe bhuruu akapfeka kepusi tsvuku.

Mudhuri wekirimu wakavakwa wakakomberedza zvivakwa zvine ruvara gwebhuruu zvakapfurirwa nemarata. Une chikwangwani chichena chakanyorwa nemavara ebhuruu uye gedhi dema resimbi. Pamberi pane sora rakaoma.

Panzvimbo yekumirira mabhazi, pane motokari yakamira ine chikwangwani cheyero kumashure. Pane mukomana akamira pachikwangwani chinoratidza zvirikutengeswa. Akapfeka jini dema anenguwani yeyero. Pana Mai vakasenga mugomo webhuruwu une muchato mutema. Uye vanhu vakawanda.

Matombo mana akaturikidzana. Pazasi pane chimuti chine mashizha egirinhi. Parutivi pane muti une mashizha akacheneruka kwoita mamwe matombo parutivi wacho. Denga rine rudzi rwebhuruu.

Mugwagwa wetara. Parutivi pane matombo mahombe uye pane tanga regirinhi rakagara pamasimbi. Pane vanhu vari pamusika. Pane mukadzi akagara pamusoro pomugomo muchena.

Nzira inopfuura nemusango. Parutivi pane sora rakasvibira uye zvimiti zvinemashizha asvibira. Nechekure kune gomo rinemiti yakawanda -wanda.

Mufananidzo wakanamirwa kumadziro urikuratidza Jeso nengirozi dzake chena dzakasimudza mapapiro uye nechekunze kurikuoneka masitepusi anokwira achienda kunengirozi idzi.

Chivanze chine zvidhinha zvitsvuku. Parutivi pane miti ine mashizha akasvibira uye pane maruva akachekererwa zvakanaka nesora rakasvibira. Parutivi pane imba hombe.

Mukadzi akabata bhegi dzvuku akarisimudza nebhadhi rakarembera. Kumashure kwake kune tafura tema ine makumbo esimbi. Iye ane bvudzi dema rakarembera uye akapfeka hembe ine mabhara mabhara.

Mugwagwa wetara, kune rimwe rutivi kune masora akaoma kune rimwe rutivi kune chibhagani chakareba kuenda mudenga chine mufananidzo wavanhu nepamwe parutivi pakanyorwa nemavara matsvuku.

Nzvimbo inoratidza kuve chipatara ine midhuri yakapendewa neruvara rwekurimu Uye yakapfurirwa nemarata. Ine mikova ine masimbi masimbi. Ine zvituro zvokugara zvemapuranga pamberi uye matombo akakomberedza muti wakareba.

Gumbo remunhu rine nzwara dzakapendewa. Riri mutsapata ine ruvara webhuruu. Pamberi pane muti wamadomasi une madomasi mambishi akasungwa. Akaiswa sora rakaoma pasi uye matombo.

Matombbo akawanda. Pakati pematombo pakamera muti une hundi mbiri dzinobva panhu pamwe nechekumberi kune hwaya yakakatenderedza nzvimbo ine sora regirini uye kune miti mirefu ine mashizha egirini.

Bhazi jena rakanyogwa nezvitsvuku padumbu. Rine mutaro weyero nechekuzasi. Rine mahwindo matema uye mavhiri matema. Riri mumugwagwa wetara.

Nzvimbo iri pakati pedhorobha ine zvivakwa zvakavakwa zvemunhurikidzwa zvakareba kuenda mudenga. Parutivi pane mugwagwa uri kufamba motikari uye pane motikari dzakamira parutivi pemugwagwa uyu.

Vanhu varikufamba parutivi pemugwagwa wetara. Varikupfuura nepasi pezimuti rakarembera mapazi akananga kumugwagwa wetara. Murume akabereka sechura uye mai vakasunga dhuku jena.

Panzvimbo yokuumbira hari pane munhu akatandavara akapfeka shangu tema. Pane makate mahombe asina kupisiwa koita zvihari zvidiki zvisina kupisiwa zvakawaridziwa pasaga.

Shiri dzakawanda dzakamhara pajecha riri kumahombe kombe kwerwizi rwune mvura yakawanda iri kuyerera . Parutivi pane muti une mashizha akasvibira uye sora rakareba regirini.

Nyati ine ruvara rutema rwakacheneruka, ine muromo mutema uye ine sora mumuromo rakawoma. Ine nzeve hombe uye ine nyanga nemaziso akada kuvhara nemazino machena.

Mundiro yesimbi chena yakadzika ine mupendero wakasvibira. Mune nyama yeguru ine muto wakanaka nehanyanisi dzine ruvara gwegirini. Parutivi pane sadza jena rakaitiwa wada wada.

Gomo rinematombo akadurikidzana uye mugomo umu mune munhu ariparutivi pedombo. Nechemuzasi muneimba inezvidhina zvihombe yakapfurirwa nemarata uye miti yakasvibira nesora rakasvibira.

Sora rakawanda rinowadzakunera pamusoro pemvura. Sora iri rinamashizha akasvibira uye mamwe aneruvara rwebhurawuni anoratidza kuti akaoma.

Panzvimbo iri pakati pe dhorobha pane mugwagwa we tara uye pane motikari dzirikufamba mumugwagwa. Dzimwe motikari dzakamira parutivi pemugwagwa. Pane motikari chena iri pa robot rine danda reyero.

Imba yakapurasitiwa ine denga dzvuku. Ine uriri wechimanje manje wetaira. Mukova wayo une masimbi. Mawindo ayo ane pamwe patsvuku uye ane masimbi machena.

Mugwagwa wetara une matombo parutivi. Pane maruva egirinhi akadzvarwa akatenderedza imba ine ruvara rwekirimu yakapfurirwa nemarata uye pane miti mirefu ine mashizha akasvibira.

Motikari tsvuku iri kufamba mumugwagwa wetara. Parutivi pane chingoro chekutengesera maayizikirimu uye parutivi pemugwagwa pane matanda emagetsi ane tambo dzinoenda.

Panzvimbo yokutengesera, panevanhu vakawanda. Panechingoro chakatakura mapuranga. Panamai vakagara vakasunga dhuku chena vakatarisa saga rinezvinhu zvichena mukati. Vakafuratira masaga akagarana egirini uye mudhuri wakavakwa zvakadurikudzaniswa kumashure kwavo.

Varume nevakadzi vakamira vakaita mutsetse. Varikuratidza kufara nekuti pane vaviri vavo vakaisa mamenduro muhuro. Pamberi pavo pane bhegi dema, uye vatatu vavo vakapfeka nguwani.

Mugwagwa une ivhu rakatsvuku. Parutivi pane mudhuri une ruvara rwekirimu wakapfurirwa nemarata. Uye pane umwe mudhuri wakavakwa nezvidhinha zvitsvuku wakavakwa zvemudurikidzirwa usina kunatso pera.

Motikari ine ruvara ruchena nemahwindo matema nemavhiri matema. Ine mutaro mutema nechemuzasi uye ine chikwangwani cheyero kumashure chakanyorwa nezvitema.